Atye ka neno lee tim iditim kun lee man obedo labwor labwor matye laco en kene i cal man enini.

Attye ka neno nam madit ma kimako i kupoto ceng onyo kunyango ceng ma tye ki yeya idyere.

Atye ka neno dako ma obedo abeda kono tye ka diyo jam kube ma obedo en kene oruko bongo macol i ot.

Man obedo bunga ma otwii iwi godi kono idi bunga enini gutwi kun yo tye ma tye ka kato idi bunga enoni.

Atye ka neno lee tim makono lee magi obedo amuka ma obuto abuta gin aryo idibunga.

Atye ka neno cal pa dani adek aryo kono tye otara ma laco acel madako acel ki del col acel ma omako kweri oyeo ginmo i wiye omako ginmo i cinge idi yor.